Bandu bakaali nga bekhaale asi, khungaaki barerekho litandalwa nga bafanile bali khumukholo numundu mutwela mwemile awo nisimu yachiboyile khu'stand wafanile uli khukhupa bifaani

Inyanza nga ilikho kameetsi kamangi naabi, inyaza yino ilikho lilyaato litwela lilyaato lino lyemilekho babandu bataru nga khunduro babuwakho kumupiringiti kwe pikipiki bafanile bali khuwamba tsingeni.

Lino likholelo lyesi babikha bidungu byesi barambisa mumyenya nga ni khukutiyi bakhupakho bifananyi bye bidungu ebyo nga bakhupakho ni bakhasi ba'ambile bidungu khababinyaya

Kameetsi kamangi naabi kameetsi kano inga kali inyatsa inga liwo binyunyu kukari khwo khe pampurukhilakho bili mulangi imali eno bayombekhayo libaale litweela nga umusani uli umutsungu wemikhile khulibaale lyo walolelele mumeetsi.

Luguudo lumiliyu naabi nga luguudo luno lwa kolasi lulikho tsimotokha itsiili khutimilakho ni tsipipiki, khundulo khwe Luguudo basimikhakakho kimisaala ni bipande nga ni bibyombekhe bilikakakho.

Ano iliwo umukhaasi mutwela wekhaale weboyele khatambala khabesemu khebasilamu wakwarire ne ingubo imali wekhaale mukharebe, ibweni wewe iliyo kha box khesi barakho sipande bawandikhakho bari Mobile Money.

Umulindi lukoosi mutwela nga wakwarile ikoofila imaali ni mask imwanga imunwa wemile ano mulyango wakwarile tsingubo tsimaali nga ni tsisaat imwanga wahambile kumukono kwe mutwela khundulo khwe kumulyango.

Khayu khe bulamu namwe shishiko nga basyombekha sye kamatafari, khungaki babimbakho kamabaati, syili ano mukyeewa bekuulewo kumulyango mukari khamubonekha.

Kimisolo kye mumeetsi ela nga kili khundulo khwe kameetsi kyasikhiile bibuno bakyo mumeetsi kyarere kiminwa khungaaki, itaayi isi kilolelele iliyo shisaali shikali nabi.

Umukhaasi mutwela uwiboyele i'gomasi, waboyele ni shitambala she blue imurwe wimile ano nga ibweni wewe walereyo kamatoore tsingota tsingaali, inyuma iliyo isi bakulisila tsinyaanye nga bapangile tsinyaanye khumeeza.

Shishombekhe shitwela nga bashombekha nga elandi shilikho kyimilyango kyitaaru nga kwe'khu kari bakukalawo, kyibili khundulo bakyikulakilewo ,ibweni we shishombekhe iliwo kusaala kwe kamasanyalazi ,batsukhawo ni kumuyekhe ,iliwo ni shipande shili muranji imwanga

Kameetsi kamakali nabi namwe i'nyaanza nga ilikho lilyaato litwela, lilyaato lilikho abaandu babili, mutwela wa'ambile kumukango khakuwa kameetsi ilyaato likende nga ukundi kha amwaata khatimba khe tsingeeni mu meetsi, bali mu rangi imali ni imwaanga.

Inzushi nga ingali nabi yamiliya, inzushi yino yemile khumasasari kayo kesi inyene yiyombekhela, inzushi yino niyo ikhola bubushi ba bandu banywa.

Bimuuli bimiliyu naabi bili mu’ranji iya purple nga inyanga khekwa mungaaki bya khubonekha bulaayi intsukhi indwela khe’pamburukha itsa khubimuuli bino inunemo butsamu itse ikholemo bubushi ,bimuuli bikaana intsukhi ate intsukhi nayo ikana bimuuli.

Kusaala kuboofu naabi nga kulikho kyishocha tsingaali atee tsimiliyu , Intsukhi ili ingaali naabi yabusanile khu lusocha lulala lwe’kusaala kunu nga yakholele shiyuyu shiboofu naabi.

Kameetsi kamanji naabi namwe inyanza nga yakholile kamayengo, khundulo khwe nyanza khulikho kumuyekhe iliwo miminywinywi kibili kyemumbanga nga kyaleya naabi kamakele nga kyemile khundulo, kulala kuli muranji imaali kukundi imwanga

Kamakhono komundu mutwela nga ka'ambile kha'ngeni, kha'ngeni khano khalikhakho butonyisaka bumaali nga khashili mumeetsi ni kamakhono kene wabisikhile mumeetsi

Kamesti kamanji nabi namwe inyantsa nga atsa amalile sekhebonekha bulayi ne khunduro khwe inyatsa ilikho libale nga kunwinwi kutwela kuli muranji imali kwimile khulibale lino kwaloleleye mumetsi.

Babana besomelo bafiti nga bakwarile uniform bekhale ano khundeebe nga ba'ambile buwutsi ni tsimbisho khabakhakakho khunaba bitambala babana bano babonekhane nga balikhukhwiyika chimilimo chekamakhono

Tsi'senene nga batsibusile ano musepichi ela nga bakhalakilemu ni bityungulu ,tsi'senene batsi'nyusilekho kamooya ni butchele ,babonekhana nga batsa khu tsitekha , tsi'senene itsi babandu balila bilyo nga tsinyenyi

Babana babili bababnekhane nga babama isomelo mutwela wasutile shitabu wakwarile kumusweeta kumubesemu ukundi kwa blue nga bakhambanile mwibeka khebakyenda khulukudo babonekhane nga bali khutsa ingo wawe.

Kametsi kamanji naabi namwe i'nyanza i'nga ili murangi ya blue lilyaato litwela nga lilikho shichuma shiliya baboowakakho tsi'wire khalishenda khundulo khwenyanza nga khulikho busaala bubili ni libaale

Kameetsi kamanji nabbi namwe inyanza ,anzye amalile sha'khabonekha bulayi ta ,kakholele buyego bufwiti, khumeetsi khulikho kamaato kabili lilala liboofu ilindi lifwiti khakatimilakho likulu lyabonekhele nga

Inzu idwela isi khebombekha nga bakyombekhela tsi block basani baliwo khungakyi baninilokho bakhabile tsimbawo babonekhane nga bali khubasa bagule bamale barekho kamabaati.

Babenyayi bekumupila nga bali musisawe nga khabalwanila khumupila nga umulala wakwarile tsisokis tsi'mwanga ni'mbale inyiimbi imwanga abandi tsisokis tsa'orange ni'mbale tsimaali khabalwanila khumupila

Kumutaala mutwela nga kwikhisa kameetsi nga khundulo khwe kumutaala kuno khulikakho bibyombekhe, iliwo umundu mutwela wamemile i'bag khumukongo akhabira shimbi ni'kumutaala nga khashikha atsa khuluwande lwataayi

Kyifekedo kyibili bakyibikhile ano khumetsa nga kyili muranji iya green ni anyuma balelawo tsinyanye tsimiliyu nabi nga tsaloba tsili mulanji imbesemu .

Ku pusi, kupusi kuno nga kwakonele asi, isi kukonele waliwo ubundu buwanga asi, nga kwalolelele ino kuli mu rangi imali, inyuma wakwo iliyo shikyuma shibofu nabi shishatalaka.

Kusolo kwe mushisaali isi balanga bari ingukye kwikhale hano kukusaala nga kusaala kuno kwayinamilila kwehamble kukusaala kukundi kwasamile mukhanwa kusolo kuno kuli ni kyimyoya kyimileyi kyimimali nga kumenya mukyisaali.

Khamuli khatwela khali mu kyeewa ano khamiliyu nabi, khamuli khano khali mu rangi iya purple nga ni inzusyi ndwela khepamburukha mwibaanga ikheetsa ukwa khu khamuli khano inunemu butsamu, butsamu ubwo nibwo isi ikholamu bubusyi.

Kametsi kamanji naabi namwe kalange ori i'nyanza nga yakholile buyengo bufiti ni ligulu lyabonekhele, inyanga yakwile, a'ntse khabukabukana, ligulu lilikho lifumbi limaali

Kusaala kwakwa asi nga ni bunyaasi bwarurakokho ,kusoolo kutwela kwesi balanga bari imbulu kwemile khu kusaala kuno nga kwayusile kurwe kwakwo kwalolelele itaayi

Kametsi katima nga kamamiliyu nambi khunduro khulikho bisala ni tsinyinji ni kamabale , umundu mutwela umuzungu emile khunduro wamwatile kumurobo kwe mumetsi ali khakhakakho khuroba tsinyeni .

Tsinyinji tsingali nabi nga luwande ni luwande tsinyinji akari iliwo litila ,litila lino lyakholakamo kamasala kamasala kamembi nabi nga sikalikho tsisaga taa kakhola busa kamaru itayi khulukyinji ilikho namufeli khayetwikha.

Inyanza nga inyanza ino imiliyu naabi itaayi we'nyanza iliyo lunkinji ni ligulu lyabonekhile luwande lweno iliyo kumuyekhe khundulo khwe nyanza ba'parkingilekho lilyato nga bandu bewunile mubutimba khabenyusakamo tsi'ngeni

Umundu mutwela umukhulu nga emile akari e babana wakwarile tsingubo tsimaali bibyana byakwarile tsingubo tsifanane byangakyi bibesemu bili kyimi line ni byemwalo bye blue khabikosisa training mushisawa.

Khamuli khamiliyu nabi, khamuli khano nga khali khu khasaala khakho, khamuli khano khali mu rangi iya purple. Inzusyi ndweela yakwile khu khamuli khano nga itsa khununamu butsamu. Khamuli khakana inzusyi ate inzusyi nayo i'kana bumuli.

Kumuli kutwela kumiliyu naabi nga kuli muranji iya yellow khundulo, khukari kumali iliwo kusame kutwela kumilile naabi kwakwile khushimuli shino khukari, kusame kuli ni'kibiboni kimibesemu

Kiminywiinywi kye mwibaanga kimiboofu nga kyaleya nabi i'manwa kyemile ano mukyewa. Ikyeewa ni bunyaasi bumiliyu. Inyuma we ikyeewa iliyo lumako lwa Cyprus ni kimisaala kimileeyi nabi.

Umundu mutwela wafunyile kumukhono kwewe wakusutile mungaaki nga wafusasule, kumukhono kunoo kuli muranjii imaali ni mwanga wafanile ukana khupa umundu sifusi

Shimuli shitwela nga shili mukewa shili muranji iya purple shimuli shino shimiliyu naabi elah ni kuyushi kutwela kumiliyu naabi kwakwile khushimuli shino kwawunilemo kumunywa khakununamo butsamu, butsamu bwesi kuyushi kwamisa mushimuli ni kwo kwesi kukholamo bubushii

Umukhaasi mutwela nga emile ano mukewa ikewa ilimo bunyaasi wee akwarire ingubo iya blue ne i'skirt imali waambile likheese mumikhono kye likheese lyalolele asi

Kameetsi kamangi naabi namwe inyantsa nga yakholele buyengo bufiti khungakyi likulu lyabonekhane inyanga yafanile ikwile khatse khe kabokabokana nga lifumbi lili khukulu limali khatse tsakhabonakha bulayi ta.

Inimilo ya’nashimya nga balima nashimwa mu’line wayinyakha bulayi, inimilo ino ili nililoba limali nashimya ali uwa’green wabonekhane inga isi balabilila bulayi nio ukhwola khumiliya ari .

Kunywinywi kwe khu meetsi kutwela nga kumiliyu nabi, kuli mu langi imali ni imwaanga, kwabalaya ikunwa nga ikunwa wakwo kwawambileyo khangeni khafwiti, kunywinywi kuno kuli mu khu meetsi khakusuba.

Babaana bakali nabi bimile ano mukyewa ,ikyewa eno ilimo bunyaasi buleyi bumiliyu, nga ni bisaala biliyo inyuma wabwe iliyo umwana ukwarire ingubo ye green ilimo kamalayini weyambile khu khasaala khalala

Tsikofila tsimbotokhelefu nga batsipangile ano tsingali nabi tsili muranji tsenjawulo ,tsi’mali tsa’brown ni itsindi tsa blue , tsitsindi tsa green tsabonekhani inga isi khebakulisa .

Kametsi kamanji nga kamesti kano khunduro khulikho kamabale kekhupile khumabale khakenyukha mungakyi kakhosele nga khunduro iliyo bibyombekhe bibilikho itayi iliyo lukingi luleyi nabi , khungakyi khu’lukingi ilikho namufeli umukali umuwanga.

Kyimikosi kyili kyimikaali nabi nga kyili muranji iya green bakimwatile ano ,kyimikosi ikyi shina kyabonekhane nga esi bakholamo khatimba khesi bara mu tsi goal tsyemu'sisaawa ,kyimikosi ikyi kyimimiliyu nabi

Kumotokha kuleyi nabi kumotokha kuno nga kulikho ii’tank inyuma indeyi nabi ela imbotokhelefu nga ili murangi iwanga ,kumotokha kuno kuli khulugudo lumiliyu nabi khakutima kwafanile nga kukulisa kamafura ke’bitima.

Babenyayi be kumupila bali mushisawa nga balwanila kumupila mutwela wakwarire tsingubo tsimali ukundi imbale imbesemu ni itshirt iye Blue khakhakakho khutimisa uwetsingubo tsimali uli ne kumupila inyuma weshisawa waliyo bisaala bileeyi naabi.

Kyimisolo kyimiboofu nabi kye mu shisaali kyesi balanga bari tsitsofu nga kyili ano mukyewa khe kyikyenda kyili ni bubwaana bwakyo kyimilala kyimiyofu kyino kyafanile nga kyili khutsa ukhwaya ela nikyo kyifura buboofu mu shisaali .

Syisyombekhe syileeyi nabi nga syimiliyu sye i'gorofa, syili ni kamabati kamabesemu. Syisyombekhe syino syafwanile nga lilisayilo lyesi bakuristayo babusanilamu lwa sabiiti. Sili ni i'compound imiliyu nabi nga ilikho bunyaasi.

Abandu babili basungu umukhaasi ne umusaani khabakendela khuntsila iye liloba busa nga umulala wakwarile , umusaani I't-shirt imwanga ni'mbaale imaali iliwo umukhaasi mutwela naye usutile tsimbaako tsibili khatsa kwataayi

Ka metsi kamangi nabi namwe kalange uri inyatsa khundulo khwe nyanza khuno bayombekhakakho bi byombekhe nga itayi iliyo tsimisaala kyimileyi, ni ligulu lyabonekhene lili clear busa mbawo ishilikho ta.

Umusaani mutwela usitamile asi, ali kho angala kamakyi khukhwaama mu libaale mumeetsi nga ha kabusila mu khaveela khali khawanga ano, umusaani uyu wakwarire isaati iwaanga iye kamakhono kamaleeyi.

Umundu mutwela umusani inga wefulile shankaki wawolele aluwande he shishuma shikala kimisaala akhapima kusaala wabonekhanenga uzokhala tsimbawo iliwo ni kimisaala ikindi kyesi bakhalile kili asi.

Lukudo lwe litaaka busa ,lukodo luno khunduro khulikho bunyaasi ni tsimisala, babana bafiti babonekhane inga bama khurenya tsingu ,betwikhakile tsingu tsyawe khebakenda bafwanile nga bakhutsa ingo wawe .